nashanal helt inshorans watoˋ inshoran kiwon lafiya ta kasa anˊkafa hukumar ʧe a karkashin dokar inshorar lafiˋya ta kasa mai numba arba’in da biyu ʧikin dokokin tarayyar najeriya a shekara ta dubu biyu da biyu, da nufin samar da hanya ʧiˋkin sauki ta samun kula da lafiya ta dukakan yan najeriya, a ʧikin farashi mai rahusa ta hanyar tsare tsare irri daban daban na biyan kudi na biyan kudi kafin zuwa asiˋbitiˋ. shirin inshoran lafiya Kaman waniˋ a susu ne ko adashiˋ n inda mai lafiya zai taimakiˋ mare lafiˋya mai karfiˋ kuma ya taimakiˋ mare karfiˋ kusan duk lunguna da kaje a najeriya zaka iyya samun mara lafiya amma saboda rashina halin zuwa asibiti sai su zauna agida suyita wahala. Amfanin shirin inshoran lafiya shine dan taimakawa jama’a su samu halin zuwa asibitiˋ su waye sukeʧin gajiyan wannan abu mafi yawa ma’aikatan gwamnatiˋ sune nan suke ʧin gajiya. To amma yanzu shugaban kula da inshoran kiwon lafiya ta kasa nigeriya yaʧe anason a fadada abun wanda har zai amfaniˋ mutanen karkara wannan shine jawabin kalilan na inshoran kiwon lafiya ta kasa nagode

outbreak preparedness yana nufin shiryawa domin kare kai daga ɓarkewar wata cuta ya ƙunshi tsare-tsare kayan da za ayi amfani dasu kamar abun toshe hanci sabulun wanke hannu da kuma sauran su da kuma samun ilmin yanda zaka kare kai daga ɗaukan wasu cututtuka misali idan aka samu ɓarkewar cutar kwalara a wani yanki na arewacin nijeriya wacce kariya zakuyi kafin yazo yankin ku amsa ya kasance ana tsaftar muhalli a koda yaushe sannan idan anyi bayan gida a riƙa wanke hannu da sabulu sai kuma ya kasance duk sanda za ci kayan marmari a riƙa wanke su da kayan ganyayyaki sai bayan kamala cin abinci a wanke hannu da kwanikan da aka ci abinci dasu hakan zai sa ko cutar ya shigo yankin ba zatayi ɓarna sosai ba saboda an riga anyi shirye-shiryen yanda za a kare kai daga ɗaukan wata cuta da zata shigo ga al’umma na gode

Ciwon daji na ƙwai ko na ovarian, ciwon daji ne wanda ke samuwa a ciki ko a kan ƙwai, yana haifar da ƙananan ƙwayitin cuta wanɗanda ke da ikon mamayewa ko yaɗuwa zuwa wasu sassan jiki. haɗarin ciwon daji na ƙwai yana ƙaruwa ne a cikin mata, a cikin matan da suka fi yin ƙwai a tsawon rayuwar su. Wanda ya kuma haɗa da waɗanda basu taɓa haihuwa ba, da waɗanda suka fara jinin al’ada da wuri tun suna ƙanana, da waɗanda suka kai ga al’ada har lokacin tsufa. Alamun farko na ciwon dajin ƙwai. A mafi yawan lokuta alamun bayyana suna wanzuwa ne watanni da yawa kafin a gane su, alamu na iya bambamta dangane da nau’in ƙasa. Ma fi yawan bayyanar cututtukan na ciwon daji na ƙwai sun haɗa da kumburin ciki, ko ciwon ƙashin ƙugu, rashin daidaituwa na al’ada, ko zubar jini bayan gama al’ada, zafi ko zuban jini bayan ko lokacin jima’i, yawan gajiya, zawo, ƙwannafi, tashin zuciya, da yiwuwar bayyanar cututtuka na fitsari. Wato ciki harda yawan fitsari da kuma fitsarin gaggawa. Abubuwan haɗari da suke wanzuwa a lokacin ciwon daji na ƙwai, rashin haihuwa abu ne ma haɗari ga ciwon daji na ƙwai. Matan da basu haihu ba suna fuskantar haɗarin cutar kansar ƙwai, sau biyu fiye da waɗanda ke haihuwa, da kuma yawan cushe cushe da mata ke yi a gaban su da sauransu. Na gode.

Oba komin lakcin furobulems. Shi ne yadda za a magance matsaloli lokacin shayarwa. Da farko wasu matsaloli muke fuskanta? Matsalolin sun hada da:- Na daya rashin rike yaro da kyau waje shayarwa. Na biyu idan an samu matsin tsakanin harshe da kasan baki. Na uku yana yin girman halittan kan nono, akwai masu girma akwai kuma shafafu wadanda su, wadan da su ne wasu daga cikin matsalolin da muke fuskanta a lokacin shayarwa. To ta yaya zamu magance faruwar haka? Zamu magance faruwar hakan ne wurin zuwa asibiti yin rigakafi yana da matukar mahimmanci, saboda a wurin zuwa rigakafi za a koya maka yanda zaka rike yaro da kyau wurin shayarwa, wurin sharyawa da kuma duba yana yin kan girman mamanka yanda zaka rika sama yaro a baki da kuma idan kana da shafewan kan nono, akwai abun da ake sawa domin a fito dashi yaro ya samu yasha. A rike yaro da kyau kar iska ta samu ta shiga cıkın bakinsa a lokacin da ake shayarwa. Wa’innan su ne kadan daga cikin yanda za a magance matsaloli wajen shayarwa. Na gode.

obilashon tirakin yana nufin lisafin kwanakin lokacin da ciki ke iya samu. Farimtan sake zagayowa obilashon in kuna yana da matuƙar mahimmanci idan kuna shirin ɗaukan ciki. A cikin wannan bayani da za mu baku, za mu bincika yadda ake amfani da kalanda wurin gane lokacin da mutum ke iya ɗaukar ciki. Misali, mace ce take yin al’ada ɗaya ga wata zuwa shida ga wata. Na kowane farkon wata yake zuwa mata. Bayan ta yi kwanaki shidan nan, ya ɗauke da kwana bakwai, da zagayowarshi sati ɗaya kenan. Ma’ana, da ɗaukewar al’adarta, ya kama kwanaki sha uku kenan. To, bayan kwanaki sha uku nan, kwana bakwain nan da za su biyu baya, shi ne nan lokacin da za ta iya samuⁿ ɗaukan ciki, wanda ake kira da oblashon. A lokacin ne idan mace tai taraya da namiji, za ta iya ɗaukan ciki. Na gode. A taƙaice kenan, na yi bayani. Na gode.

Pcos cuta ce ta asalin rayuwa in da sist ke tasowa a cikin jakar kwan haihuwa kuma yana kara girma politistic ovarian syndrome wani yanayi ne da ke shafar mata da yawa waɗanda suka kai shekarun haihuwa. Fiye da rabin matan da ke fama da ita ba su san halin da suke ciki ba, yawan samar da androgyne watan ƙwayar halittar ɗa namiji yana hana ovulation kuma yana haifar da rashin haihuwa, idan aka yi hoto ana samun kwayoyin haihuwan mace sun kasance da yawa cunkus fiye da ƙima wasu sama da goma ko sha huɗu zuwa sama waɗanda kuma a jiki itama za a ganta da gemu yana fitowa. Galibi a policistic ma iya gemu suka fi zuwa da complain saboda abun sai a hankali in ba a ɗau mataki ba zai yawaita ya kai ƙirji da nono da ciki da saje duk a rinƙa ganin gashi, duk mace mai wannan laluran na cikin hatsarin kamuwa da ciwon suga, ciwon zuciya, ciwon kansa, hawan jini da kuma rashin haihuwa. Alamomin lalluran pcos sun haɗa da rashin ganin jinin al’ada akai-akai ko kuma a ga ya ɗauke bakiɗaya, rashin samun juna biyu, duk ƙoƙarin da ake bayyanan gashi a waje musamman, a wuraren da maza aka fi gani kamar fuska ƙirji haɓa da baya. Na gode.

“Paediatric care”, wani fannin likitanci ne, wanda ya shafi cututtuka da suka shafi yara kuma yake jinyan waɗannan cututtukan. Kula da ƙananan yara ya ƙunshi abubuwa kaman haka: abubuwan da za ka iya gani ko taƃawa a jiki, misali bayyanar jiki da kuma rashil lafiyar da ta shafi tunanin yara. Wannan babban illa ne da in mutun bai gane mene ne yake damun yaronsa ba. Rashil lafiyar da ta shafi tunanin yara sun haɗa da: kana zaune ka ga yaro, ai masa wasa, ai masa wasa, yaro yai ƙura ma wuri ɗaya ido, ba-in-ba-in-in. To, irin wannan in ba a gaggauta kai yaro asibiti ba, ya ga ƙwararrul likita ta fannin yara, za a iya samum matsala. Shi ne, za ka ga yara sun taso, suna wani galau-galau da su. Sannan, yana faɗakarwa, ilimin faɗakar da iyayen yara, shi ma ana yin sa a asibiti. Sannan, kawo yara riga-kafi, shi ma wannan yana da matiƙar mahimmanci kuma yana temakawa domin kare lafiyar yara. Me ya sa ake karatul likitanci ta fannin yara? Ana karatun ne saboda yara, sun fi biƙatar kulawa fiye da manya. Sannan, ana karatun ne saboda a rage yawan rashi da ake samu ta yara, sannan a kula da cuta me yaɗuwa a gare su. Wannan, shi ne taƙaitaccen bayani a kan kula da yara, na gode.

sirrin kiwon lafiya wato fasina:l ha:gin shi ne sirrin kiwon lafiya na kan kanka, sirrin kiwon lafiya ya haɗa da ku:la da kai, tsaftar ji:ki da kuma tsaftar muhalli. Misali: wanke hannu da sabulu da ru:wa, masamman idan an fito daga bayan gida. Sannan mutum ya yawaita yin wanka a ƙalla sau biyu ko sau uku a rana. Wanke haƙo:ri kafun a ƙwanta bacci da kuma bayan an tashi an yi karin kumallo safe. Se yawaita wanke jiki da ga:shi, gashin kai shi ma ya kasance ana tsaaftaceshi a lokaci-lokaci. Sannan a riiƙa yanke ƙumba ita ma a kai-akai. Sannan yawan tsaftace jiiki, wato lokacin yin baƙon wata, shi ma ya kasance ana tsaaftar jiiki sau uku ko sau huɗu a rana. Duka amfanin hakan yana hana yaɗuwar wata cuta a fatar mutum. Sannan ya kasance shi ma kayan sawa ana wanke shi akai-akai, da an cire kaya a riƙa wankewa, masamman ƙananun kaya da ake sawa a jiki. Sannan a riƙa gyara kunne da hanci suma a kai-akai. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani akan sirrin kiwon laafiya. Na gode.

. ”Post delivery care” yana nufin kula da lafiyar bayan haihuwa kula bayan haihuwa wata kulawa ce da mai jego da jaririnta suke samu daga haihuwarta har zuwa kwana arba`in wannan lokaci ne mai matuƙar haɗari wanda ake kula da lafiyar mai jego da jaririnta Kulawa bayan haihuwa sun haɗa da, na ɗaya, duba ita mai jego da jariri bayan haihuwa wanda likita zai zo ya duba su na biyu, faɗakarwa akan yanda za su shayar da jariri, tsarin iyali, rigakafi da kuma ciima mai kyau ga mai jego. Na uku, maganin rigakafi, yadda mai jego ya kamata ta kula da kanta Na ɗaya, samun hutu ya kamata mai jego ta huta a yayin da jaririnta ya sami barci to ita ma ta samu ta kwanta ta huta. ya kamata mai jego ta huta a yayin da jaririnta ya sami barci to ita ma ta samu ta kwanta ta huta. ya kamata mai jego ta sami abinci masu ƙara lafiya wanda zaya taimakawa jaririnta wurin yin kumari sannan ta guji abu mai kitse Na uku, gyaran jiki shi ma yana da matuƙar mahimmanci mai jego ta kula sosai banda zama a ƙasa, a riƙa sa filo ko wani abu mai taushi, tsarki da ruwan ɗumi, a saka safa a ƙafa sabi da sanyi kar ya shige ta Na huɗu, a riƙa kai yaro rigakafi, shi ma yana da matuƙar mahimmanci sosai, wannan shi ne kaɗan daga cikin yanda mai jego za ta kula bayan haihuwa. Na gode.

Shirye-shiryen haihuwa ya ƙunshi kayayakin da za ki shirya kafin zuwan haihuwa, wanda mace za ta samu ɗan akwati ta zuba kayan jariri: man zitun, audiga, reza, kayan da za ta sa, wanda za a buƙata a yakin da idan ta haihu. Sannan, shi mai ɓangaren na miji, shi mai zai shirya abun yanka, abun da za a ci da lokacin sunna. Bai tsaya iya nan ba, mace mai ciki, shirin haihuwa ya kamata a ce tana fita motsa jiki, wanda shi ne babban abun da a ce mace mai ta fara yi. Saboda wannan fita motsa jikin zai taimaka mata idan ta zo haihuwa, ta haihu jaririnta lamilafiya. Wannan shi ne a taƙaice shirye-shiryen haihuwa kafin zuwan jariri.

Kariya daga ɗaukan cuta a asibiti. Wannan wata hanya ce da ake bi domin kula da kai da kuma majinyata a asibiti don gujewa ɗaukan wata cuta a asibiti, wayannan hanyoyi sun haɗa da wanke hanu ko kula da tsaftan hannu, kula da tsaftan hannu idan likita ya duba mara lafiya da ya fito ya kamata ya wanke hannunsa a ruwa mai gudu da sabulu ko omo, sannan bayan ya taɓa jini ko ya yi mu’amala da jini shi ma ya kamata ya tsafatace hannunsa. Sannan shi ma mara lafiya ya riƙa kula da wanke hannunsa bayan nan sannan kula da kai ma’aikatan asibiti idan sun cire abin toshe hanci, ya kamat a riƙa samun shara ana zuba shi kar a yaɗa shi ko’ina sannan in sun yi amfanin da allura ita ma ya kamata a buɗe shara a zubata kar aje, za a yaɗata ko’ina wani ya je ya ji ciwo da ita, tanan wurin zai iya kamuwa da wani cutan. Kayayyakin fiɗa kamansu wuƙa da sauransu an yi ma wani aiki kafin ai ma wani aiki ya kamata aje a wanke domin akwai wani ruwa ne da ake wanke su na kemikal, a sa a wanke su ko mene ne aka ɗebu a jikin wancan ze fita, a yi ma wannan aiki lafiya, wannan shi kuma magungunan kariya daga ɗaukan cuta, ya kamata a riƙa shan su kuma ma’aikatan kiwon lafiya suna faɗakarwa a sha su lokaci bayan lokaci, ɗaya kenan daga cikin kari da ɗaukan cuta a asibiti.

Firaibet inshoran filan wato tsara yarjejeniya ko tsarin yarjejeniyan kotakwana, shi wannan tsarin yarjejeniyan kotakwana wani tsari ne da kanfani takan yi domin ma’aikata ko ‘yan kasuwa, ma’aikata suna zuwa su yi rijista ko ‘yan kasuwa suna zuwa su yi rijista da wannan kanfanin wanda duk wata mutum zai riƙa sa kuɗaɗe ƙalilan wanda idan wani abu ya same ka to waɗannan kuɗanen za a yi maka amfani da su misali-misalin ire-iren yarjejeniyan kotakwana. akwai ta rayuwa wadda idan ka je ka yi rijista ka saka ta rayuwa za ka yi idan bayan ranka waɗanda ka bari magada su za su amfana da wannan abun, akwai kuma ta ɓangaren lafiya wanda idan ka je ka yi rijista da su ta ɓangaren lafiya alabar shi ƙaddarar ta same ka ta hatsari ka samu mummunan rauni wanda akwai maƙudan kuɗaɗen da ba za ka iya biya ba, wurin aiki to wannan tsarin na yarjejeniyan kotakwana da ka yi ita za ta tallafa maka wurin yin wannan aikin. Akwai na ɓangaren gida, mutum yakan iya shiga na ɓangaren gida in gidan sa ya samu matsala ko ya yi gobara shi ma za a yi tsarin wannan yarjejeniyan kotakwanan da yake biya duk wata-wata. Wannan shi ne a taƙaice tsarin yarjejeniyan kotakwana. Na gode.

Fobulik helt anausimet wato sanarwan lafiyan al’umma gaba ɗayansu shima wani ɓangare ne na kiwon lafiya wanda ya haɗa da ayyuka Kaman haka. Kula da rigakafi yanayin yanda zasu rinƙa lura da rigaki in an kawo yara tare da magungunan su sannan sannan suna faɗakarwa ga al’umma mahimmancin zuwa asibiti musamman masu juna biyu. Saboda wasu idan sunada juna biyu zuwa asibiti be damesu ba ko sai lokacin haihuwa yazo kaga maiguna biyu ba tare da tarinka zuwa asibiti ba. Sannan kula da tsaftan kayan aikin asibiti duwwani kayayyaki na aikin asibiti na mafanin asibiti suna kula dashi. Idan an tattara kayan datti bola a tattara shara a zubar da itta dukya kunshi wannan abubuwan. Sannan kula da masu jinya suna kulada masu jinyan cututttuka, hatsari ko ƙaramin ciwo haka. Sannan kuma suna kula da kayayyakin gwaje gwaje shima duk ɓangaren sune sanarwan lafiyar al’umma wato sun haɗa da abubuwa da dama wannan shine kaɗan daga ciki. Nagode

Fubilikal ri’akshon to anti dired wato sanarwa da jimamin barkewan wata annoba ko cuta ga alumma baki ɗaya, ya kasance akwai kafanyaɗa labarai nagartattu ga al’umma yadda za su kula da kansu, saboda idan aka samu ɓarkewan wata annoba wata ƙasa ko wani gari haka akan samu wurin yaɗa labarai waɗanda ba na gartattu ba waɗanda an so su dinga yaɗa labaran da ba haka ba ne wanda dallilin hakan ze riƙa sa al’umman yankin su shiga cikin wani hali da ƙalubale na rayuwa. To, ya kamata a samu nagartattun masu ba da labarai ko kafar ba da labarai yadda al’umma za su kula da kansu da kuma tsaftar kansu da kuma tsaftar muhallin su, sannan su killace kansu daga kamuwa. Yadda za su killace kansu daga kamuwa da anaooba ban da zuwa wuri me cunkoso ban da shiga cikin inda aka samu ɓarkewan annoban, ya zamana akodayaushe a riƙa wanke hannu akai-akai a kan magudanar ruwa me tafiya, a riƙa tsaftace wurin da ake kwanciya abuncin ma da za a ci shi ma a riƙa tsaftace shi, idan aka samu wannan faɗakarwa daga nagartattun masu labarai hakan ze taimaka wa al’umma wajen sa jimami a rai akan ɓarkewan wata annoba wannan shi ne ƙalilan a kan da zan ba ku. Na gode.

Foblik sanitashin wato faɗakarwa akan tsafta. Tsafta garin ayyuka ne da’akayi dan kiwon lafiya, tasfta yana nufin yanayi da ayyuka da yake taimakawa waren kula da lafiya da hana yaɗuwar cututtuka. Tsafta sun haɗa da abubuwa Kaman haka, tsafta mutum yana nufun kiyaye tsaftar jiki, tsaftar gida na yau da kullum da kuma tsaftae wurin sana’a, akwai tsaftar likita, akwai tsaftar bacci da tsaftar abinci. Tsaftar gida na yau da kullum ya haɗa da wanke hannu, tsaftar numfashi, tsaftar abinci, a gida tsaftar kicin, tsaftar wurin kwanciya da dai sauran su. Tsaftar wurin sana’a shima sun haɗa da wanke kayan sana’a, share wurin da ake sana’a, killace kayan sana’a a rufesu da abun rufewa saboda gudun ƙudaje ko wasu abubuwan karsuzo su haukai su yaɗa cututtuka. Tsaftar bacci shima ya haɗa da gyaran muhalli gurin kwanciya baccci ta kasance shima a tsaftace yake wannan shine kaɗan daga cikin faɗakarwan tsafta dazan bada. Nagode

Kwaliti of care wato ingancin kula. Ingancin kula wani mataki ne da ake amfani da shi wurin bada taimako akan abun da ya dace ko abun da ake buƙatar kulawar ingancin kula na da matuƙar mahimmanci wurin rage mutuwar ganganci da akan samu a wasu asibitocin ingancin kula yana da matuƙar tasiri ga wanda ake kulawa da shi akai-akai, ƙungiyar likitoci sun fitar da wasu hanyoyi domin kula da inganci mara lafiya a shekarar alif dubu ɗaya da casa’in, alif na dubu ɗaya da ɗari tara da casa’in da tara waɗaannan sun haɗa da tsira wato matsala a guji jima majinyaci ciwo sannan na biyu mai ba da sakamakon da ya dace a rinƙa ba da sakamakon da ya dace wa a wurin kula da majinyaci sannan na uku mutuncin mara lafiya ya kamata a riƙa giramama majinyaci da magana mai daɗi a garesa na hudu lokaci a rage ɓata lokaci wurin ba mara lafiya kulswa na biyar shi ne kamar yadda ya dace. A guji ba ta kayan aiki lokaci da kuma kuzari na shida shi ne daidaito ya kasance wurin kula da majinyata, ana ba su daidaito gaba ɗayansu wananan shine kaɗan daga cikin bayani akan ingancin kula. Na gode.

Recognizing signs of mental health disorderˋ, shi ne sanin ko ganeˋ wasuˋ alamomin taɓin hankaliˋ.Wannan saniˋ koˋ ganeˋ alamon taɓin hankaliˋ sun haɗaˋ da, can jin yanaˋ yin mutum caan jin dabi’a can jin Can jin yanaˋ yin mutum, mutum ya rinƙaˋ jin fushi da kumaˋ zurfin tunaniˋ na ba gairaˋ ba daliliˋ, da kumaˋ tsarguwaˋ. Can jin dabi’a shi kumaˋ ya haɗaˋ da gujewaˋ ‘yan uwa da abokan arziki watoˋ (killaceˋ kai a wuriˋ ɗayaˋ) sarewaˋ akan al’muran yau daˋ kullum na rayuwaˋ, bayyanan wasuˋ dabi’u da ba’a san mutum dashˋi ba Barciˋ, barciˋ da kumaˋ can jin dandanoˋ a bakiˋ waniˋ irin yanaˋ yin kwanciyaˋ da mutum ze riƙaˋ yi yaˋ yin barciˋ da barciˋ na rashin ƙa’idaˋ, da kumaˋ rashin jin an ɗanɗan a bakiˋ. Sai sauyin tunaniˋ, mutum yaˋ zamaˋ waniˋ rikittaceˋ, da rashin samun natsuwaˋ, ga kumaˋ yawan jin ƙaiƙayiˋ maraˋ ka’idaˋ, ciwon kai danaˋ cikiˋ, sai kumaˋ can jin tsaftan mutum, mutum dagaˋ mai tsaftaˋ ya komaˋ mareˋ tsaftaˋ. Wannan shi ne kaɗan dagaˋ cikin ganeˋ wasuˋ alamomiˋ na taɓin hankaliˋ.Na godeˋ.

Ridusin folishin ifans on hez wato rage tasirin gurɓatan rashin lafiya. Rage gurɓatan tasirin rashin lafiya ze taimaka wa kiwon lafiya ta hanyar: rage kamuwa da cutan numfashi, ciwon zuciya, da kuma rage yawan rashi da wannan. Ta wannan hanyar, ta yaya za mu rage tasirin gurɓatan rashin lafiya? Ta hanyoyi kamar haka: Tsara lafiyyar hanyoyi cikin birane, wanda ze taimaka wajen rage cunkuson ababen hawa akan titi. Wannan ze taimaka matuƙa, domin idan aka samu cunkuso, hayaƙin da suke fitar wa, da mutane suke shaƙa, yana da illa sosai. Cin abinci mai kyau, shima ze taimaka wajen rage gurbatan kiwon lafiyar jama’a. Rage ɓurbushi wato ɓurbushin dabbobi ko tsiro da ya rayu shekaru masu yawa da suka wuce. Nesanta kamfanoni daga wurin gidaje, shima ze taimaka wajen kare lafiya, da tsare tasirin gurbatan kiwon lafiya. Wannan shine ƙaɗan daga cikin bayanai. Na gode.

Redusin Sitigima and mental health wato rage kyama ko abin kyama ga masu rashin hankali rage abin kyama akanmasu taɓin hankali ya ƙunshi ilmantar da al’umma da kuma samun yanayi mai kyau ya kamata ka ilmantar da kanka. Mutum zai ce ta yaya ta hanyan sanin mene taɓin hankali? Sanin ɗabi’un kanka da kuma sanin yanda magananka ka iya cutar da masu taɓin hankali, kari ƙa yaɗa labaran gaskiya, a guji yaɗa labaran ƙarya ka faɗakar a kan ƙyaman masu cutan a riƙa ba da ƙwarin gwiwa a kan niman magani. I ta samun yanayi mai kyau ta yaya mutum zai sama yanayi mai kyau? Za a sama yanayi mai kyau ne kaman haka: ɗaya girmama mutum ka kasance me girmama mutum ko da yaya yake ko da ko a ce me taɓin hankali ne? Samun inda mutane ba za su ƙyamace su ba, masu taɓinhankali suna so su dinga zama a inda mutane ba za su nuna ƙyama a gare su ba, sannan nuna musu ko ba su tarihin wanda suka samu cutan kuma suka warke, se a riƙa sanin maganan da za ai musu, a dena jifan su da kalmomi irin su mahaukata ko mahaukaciya wannan shi ne kaɗan daga cikin rage abin ƙyama akan masu taɓinhankali.

Regular checkup wato yawan zuwa binciken kwakwaf. Binciken kwakwaf wata hanya ce da ake wa mutum tasa-tasai da gwaje-gwaje da za su taimaka wajen gano wasu cuuttuka kafin lokaci ya ƙure, kuma akan lokaci meke faruwa. Lokacin gwaje-gwaje abubuwan da ke faruwa a lokacin yin gwaji ya kasance za a sama kwararren masanin kiwon lafiya wato likita da zai dudduba jikinka kamarsu gwajin jini da sauransu, za su duba yanayin lafiyanka baya kafin wannan lokaci, za su tanbayi ka ji wani canji a jikinka tun bayan zuwanka na ƙarshe. Za su ma gwaji na bayyane kaman bugun zuciya da huhu, idan da yuyuwan ɗiban jini da fitsari a gwada shi shi ma za su yi hakan da suuransu. Me ya sa yawan zuwa binciken kwakwaf yake da mahinmanci? Wurin yawaita zuwa binciken kwakwaf ne za a gano wani cuta da za ta ma lafiyanka barazana kuma a magance ta yana taimakawa wajen kula da matsananciyan cutan da take san kama mutum, sannan zai taimaka wurin ƙirtƙiran tsari a kan kiwon lafiyanka da sauransu. Wannan shi ne a taƙaice yawaita zuwa binciken kwakwaf. Na gode.

Rilastishon tekniks, wato dabarun shaƙatawa, dabarun shaƙatawa yana taimakawa wajen rage gajiya tsoka da kuma ciwo, kuma yana taimakawa wajen saukar da hawan jini da kula da bugun zuciya. Harshasho yana ɗaga cikin irin-irin dabaru na shaƙatawa, wanda yake taimakawa wajen harshasho wata rayuwa mai cike da kwanciyan hanƙali da nishaɗi. Mene ne alfa'nun dabarun shaƙatawa? Alfa'nun dabarun shaƙatawa sun haɗa da: yana taimakawa wajen rage duk wata gajiya da kasala, zai taimaka wajen magance tafiyar da ta shafi tiyata, ciwon kai, ciwon zuciya da kuma sauransu. Ta yaya ake yin dabarun shaƙatawa? Ta hanyar samun wuri da ba hayaniya wato wuri mai shiru, inda ba wani abu da ze ja hanƙalinka, ka sa haƙuri a cikin zuciyarka se ka fara dabarun shaƙatawa. Idan wannan ba yi maka ba, se ka fara harshasho wani a cikin zuciyarka, wannan shi ne bayanin ƙaɗan daga cikin bayanin dabarun shaƙatawa. Na gode.

Respecting patient choice, wato girmama ra’ayoyin majinyaci, girmama ra’ayoyin majinyaci wata hanya ce ta aiwatar da ko barin majinyata su faɗi ra’ayoyin su akan lafiyar su, ta yaya za ka girmama ra’ayin majinyaci? Amincewa yadda za a baka bayani akan lafiyar ka ko yadda zaka kiyaye lafiyar ka to sai ka amince a duba ka ko a’a idan majinyaci bai bukaci a duba sa ba to sai ka girmama wannan ra’ayin nasa na kin amincewa ka gyale shi sai dai ka bashi ‘yan shawarwari wanda wata kila waɗannan shawarwarin ya iya yadda yazo yasa a duba shi, to amincewa yana da matuƙar tasiri, sai me yasa bin ra’ayoyin majinyaci yake da muhimanci gwarai da gaske bin ra’ayoyin majinyata yana da muhimmanci saboda girmama ra’ayin majinyaci akan ingancin lafiyarsa, yanzu misali mutum ya nuna cewa shi abu kaza yake so aimasa ko gwaji kaza yake so ai masa to kabi wannan ra’ayin nasa zai ga ai ka girmama ra’ayinsa da ya kawo maka, sai kuma yana taimakawa wurin nuna duk wani majnyaci ana bashi girma da mutunci hakan zai sa majinyaci ya ji ɗadi ya kuma ji ɗadin kasancewa a asibitinka, wannan shi ne taƙaitacen bayani a kan girmama ra’ayoyin majinyaci, na gode.

Resbodin tu wanins, wato martini ga gargaɗi ko jin gargaɗi. Martini da gargaɗi ya ƙunshi abubuwa kamar haka sauraro amincewa a gargaɗin da akai maka da kuma tambaya so waɗanna hanyoyi mutum ze bi domin jin gargaɗi. Na ɗaya ka natsu, idan ana yi maka gargaɗi to ka zauna ka natsu ka ji abun da za a faɗa maka. Na biyu ka saurara ka bada dukkan hankalinka wajen sauraran dukkan abun da mutum ze faɗa maka, na uku ka aminta da gargaɗi wato ka amince akan gargaɗin da aka yi maka. Na huɗu ka yi tambaya in da abun da ya shige maka duhu, akan gargaɗin da aka yi maka za ka iya tambaya na biyar kabi abun da aka cema idan an fidda gaskiya a ciki duk abin da aka faɗi maka a cikin garaɗin, ya kamata ka bisa ka kyara. Na shida neman sassauci idan gargaɗin da aka yi maka ko hukuncin da aka yanke maka ya yi tsauri da yawa to za ka iya neman sassauci. Wannan shi ne a taƙaice jin gargaɗi ko mai da martani ga garaɗi. Na gode.

Roles of media in healthcare. Wato matsayin ko rawar da yanar gizo ya taka ko zai taka akan tsoratarwa ta fannin kiwon lafiya yanar gizo yana taka muhimmiyar rawa wurin tsoratarwa a yanar gizo gizo misali. Idan ana da kafafen yaɗa labari kamar gidan talabijin da gidan Radio suna da taimako akan kowon lafiya, misali idan aka sama wani barkewar annoba a wani yanki ti za a yi amfani da kafafen yaɗa labarai na yanar gizo domin tsoratar da al'umma akan wannan cutar da kuma abun da za ta haifar. Wanda a wannan saƙon zai isa ga burane har da karkara inda kuma mutane za su ji kuma za su tsorata a kan wannan cuta don kare kiwon lafiyarsu za a gargaɗe su ka da a fita ka da a yi wannan ka da a yi wancan to insha Allahu buƙata za ta je gare su. Wannan shi ne bayanin rawar da yanar gizo-gizo dake takawa a wajen fannin kiwon lafiya. Na gode

Schedule wato jadawali ko tsarin aiki ko kuma fasali, wata hanya ce da ake bi domin shiryawa wani abu kaman taro, ana tabbatarwa komai ya tafi a kan lokaci kuma a kan yanda aka tsara jadawali ya ƙunshi abubuwa kaman haka: na ɗaya abubuwan da ake buƙata kamar kayan aiki, lokaci da kuma mutane, na biyu matsayin ƙirƙira - yana nufin taimakawa wurin zuwa wani matsayi da ba ku zata ba, ba ku yi tsanmani ba, yana matuƙar taimakawa sosai sai wayan bincike, warin bincike an yi su ne domin taimakawa wani aiki da za a yi misali idan za a yi wani aiki ko taro to yana da matuƙar mahinmanci a sa wurin bincike wanda zai taimakawa wurin jadawalin ko kuma akwai ‘yan gyare-gyaren da za a yi, a yi. Hakazalika a wurin aiki jadawali ko tsarin aiki shi ma yana da matuƙar amfani wurin ma’aikata yanda za a tsara musu lokacin da mutun zai zo ya yi aikin shi da lokacin da zai tafi wani ya ƙarɓe shi, kamar a asibitoci wannan shi ne bayani taƙaitacce a kan jadawali ko tsarin aiki ko fasali. Na gode.

. Censocianalised health risk, wato gabatar da labarin da zai ba jama`a sha`awa ko firgici na hatsarin kiwon lafiya, wasu hatsarin kiwon lafiya ne da ake gabatarwa a wurin ba da labari ta yadda mutane zasu yi farin ciki su kuma sarrafa yadda ra`ayin su ya so akan abu, to yaya gabatar da labarin da zai ba jama`a sha`awa ko firgici na hatsarin kiwon lafiya zai yi tasiri ga jama`a, ɓata daga hannun, daga hanyar gaskiya, ɓata daga hanyar gaskiya ga jama`a, gabatar da labarin da zai yi tasiri zai iya haifar da zullumi ko fargaba ga jama`a, sannan zai iya lalata ko yima kiwon lafiya mutane lahani so waɗanni iri ne waɗannan gabatarwan? sun kasu kasha nawa ne akwai ire irensu, ire irensu ya kasa da yawaita kai rahoto akan ciwon lafiya, akan abu mai haɗari ga al`umma yana ɗaya daga ciki ire iren gabatar da labarin da zai ba jama`a sha`awa ko firgici, sannan cire gaskiya, gaskiyar abu a wurin isar da sako masu ba da labara wanda masu ba da labarin sukan yi wurin isar da sako maimakon a faɗa gaskiyar abu sai a cire gaskiya a faɗa ba dai dai ba, to wannan dai shi ne a taƙaice gabatar da labarin da zai ba jama`a firgici ko sha`awa ta hatsarin ciwon lafiya

Sexual consent, wato amir amincewar jima`i ko yardarm jima`i, amincewar jima`i wani sadaukarwa ne da mutum biyu zasu yi saboda jin daɗin su wato mace da namiji dole sai da yardan juna sannan shi jima`i kyauta ne mutum zai yi tare da abokin zaman sa, waɗanna abubuwa ne wanda dole sai da su za a amince ma juna? waɗannan abubuwa sun haɗa da ra`ayin kai, sai kana da ra`ayin yi sannan kuma kyauta ne, sanar da abokin jima`i, dole ka sanar da abokin da zaku yi tarayyan tare idan ya yarda to in kuma bai yarda ba sai a haƙura, sai kuma mutum ya yarda dole za ayi hurɗa da mutum in mutum bai yarda ba ba a yi dole, lokaci dole za a sa lokaci da za a yi, kar mutum za zo a ce za a yi abin mintina ƙalilan kuma a zarce awanni kaga wannan ya tashi daga amincewa, sai kuma waɗanne abubuwa ne yarda bai aminta da su ba, su kuma waɗannan abubuwan sun haɗa da shuru idan mutum yai maka shuru ka tambaye shi yai shuru to ba wai yana nufin ya aminta zai yi harkan zai yi hurɗan nan da kai ba cewan e akan wasu abin ba shi ke e ba akan jima`i, yin ƙarfa ƙarfa na nufin kai ma mutum farmaki wanda hakan cutarwa ce shi ne nan zai kai ga yima mutum fyade, waɗannan shi ne bayani ƙalilan akan amincewar jma`i ko yarda lokacin jima`i, na gode.

Silip fatune watom yanayin bacci ko yanayin kwanciya muna da nau’ika kaman guda biyu, akwai bacci me zirfi da kuma bacci mara zurfi, akwai ɗan baccin da za ka kwanta kaɗan rage gajiya ka tashi ko kuma wanda za ka kwanta ne na dare to shi ma na daren akwai wanda ake kiransa da baccin za mu ko baccin mazuru wanda za kana yi ido a rife, ido ba a rife ba kamar a buɗe, se ka riƙa jin kamar mafarki kake yi kamar ba mafarki ba. To, haka shi ne wannan baccin na mazuru sannan kuma abubuwan da suke haifar da waɗannan ire-iren bacci sun haɗa da: shekaru, yanayin shekarun mutun in shekara ta ja ko mutun ya fara manyanta sukan haifar da yanayin irin wannan bacci na rabe da rabi. Se gado, akwai gado idan mutun ya yi gado to shi ma yana haifar da haka sai yanayi na lafiyan mutun, idan mutun bai da isashen lafiya shi ma yakan iya haifar da haka. Sai yawan farkawa lokacin bacci, shi ma duk yana iya haifar da haka to abubuwa da aka fi buƙata domin yin natsatstsen bacci shi ne a kashe haske, haske ya zama ƙalilan ne a cikin ɗaki tom wannanan dai shi ne kaɗan daga cikin jawabi a kan yanayin kwanciya ko yanayin barci. Na gode.

Stress Management, wato magance damuwa ko magance gajiya wani nau’in dubaru ne da suke taimakawa mutane wajen magance damuwa kuma ya ƙarfafa rayuwan mutun. Mece ce ita kanta damuwa? Ita damawa abu ce da ana iya gani a kwakwalwa ko a aikance daka iya canza wa mutun ɗabi’u, damuwa na iya sa ciwon kai, kasala da kuma yawan bacci, sannan matsalanciyan damuwa na iya haifar da manyan cututtuka wanda zai iya taɓawa mutun kwakwalwa ko kuma ya sawa mutun taɓun hankali da kuma mutun ya dunga ƙauracewa cikin mutane, ba ze zauna cikin ‘yan’uwa da abokan arziƙi ba. To, ta yaya za mu magance wannan damuwan? Za mu magace damuwa ne ta hanyoyi kaman haka: samun isashshen bacci da hutu ya kamata a ce duk aikin da mutun yake yi ya samu damuwa ko gajiya to ya samu ya huta da kyau, sannan zai taimaka wajen tunkaran duk wani abu da ya tunkaroka, idan ka samu ka magance wannan damuwan naka sannan ka rage damuwa yana taimakawa wajen samun lagfiya me ɗorewa. Wannan shi ne taƙaitaccen bayani akan magance damuwa ko magance gajiya. Na gode.

Tubakulosis wato tarin fuka wata cutace da ake samu daga wasu irrin ƙananan halittu mafi ƙanƙanta daga cikin abubuwa masu rai, yana kama hunhun mutum amma tafi kama hunhu amma tana kama sauran gaɓoɓin kamar kwakawlwa da koda. Ba kowani mutun bane wanda cutar ta kama yake rashin lafiya, saboda cutar tana kan mataki mataki ne akwai mataki na ɗaya wanda cutar bata bayyana a jikin mutun ba. Mataki na biyu kuma cutar ta fara bayyana, wanda a mataki an uku kuma ta riga tayi ƙarfi sosai a jikin mutun. Me yake janyo tarin fuka? Waɗannan ƙananun halittun ana kiransu da mikuro bakteriya sune suke yaɗuwa a cikin iska sannan basu da saurin yaɗuwa dan sai kaɗau lokaci tareda mai cutar kamin ka ɗauka. Ta yaya yake yaɗuwa ida mutun yana mataki na uku akan cutar? To yana bin iska wurinyin atishawa, tari, waƙa harma dariya ko gaisawa da mutun ta hannu, mutun ka’aiyya samun cutar. Ko amfani da kayan da mutun yai amfani dashi wurincin abinci shima ana iyya ɗauka. Ta yaya zaka gane kanada cutar? Idan kanajin matsanancin tari, ciwon ƙirji, yin tari da jini, kasala da gajiya, rashin daɗin baki, rama, zazzaɓi da sauran su. to idan kanajin waɗannan alamomi saika hanzarta ka nemi likita domin a baka magani a kuma maka gwaje gwaje wannan shine kaɗan daga cikin bayani akan tarin fuka. Nagode

HIV prevention wato kariya ga ɗaukan cuta mai karya garkuwan jiki, akwai hanyoyi da yawa da zaka kare kai wato daga ɗaukan cuta mai karya garkuwa jiki wato HIV kamar haka. Zaka iyya amfani da kwararon roba a lokacin yin jima’i, sannan a kiyaye yin amfani da kaya Kamansu reza, kotsinken allurar da aka yima mai cutan. Sannan a riƙashan wani magani da ake kira da firaf yana matukar wurin rashin ɗaukan cutar ta hanyar jima’I da kuma su tsinken allura ko reza. Zaka iyya zuwa a gwada ka kuma a baka magani domin kare kai daga kamuwa daga wasu cututtukan, da akan iyya samu yayin jima’i. zaku iyayin jima’in baki domin rage hanyar kamuwa da cuta mai karya garkuwan jiki wato HIV amma fa jima’in baki zai iyyasa ku ɗauki wasu cututtukan kamar kilamaidiya, gonorrhea ko syphilis. Idan anyi amfani da kusa ko tsinken allura ko wasu kaya da mai cutar yayi amfani dasu za’a iyya wankesu a cikin ruwan chemical sai awanke kuma a tsaftataccen ruwa. Idan ɗan uwan tarayyanka yanada ciwo kai karya garkuwan jiki ku basu shawarar shan magani domin yana taimakawa wurin yaɗuwar cutar zuwa wasu, dan samun ƙarin bayani zaku iyya samunmu a cdc.gov/hiv. Nagode

House keeper’s role in case of fire in a hotel, wato mai kula da gidan gida, ko da an samu matsalar gobara a cikin hotel. Yaya za ka yi idan an samu gobara a cikin hotel? Da zarar ka ga hayaƙi ta ƙasan ƙofa, ka hanzarta, buga ƙararrawar agaji, wannan zai sa masu kula da matsalar gaggawa halartan wajen ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kuma ka kira lambar ‘yan kwana-kwana ta lambar hotel ɗin, sai ku gaggauta barin wajen da kai da sauran mutane. Kar ku buɗe wani window, in so samu ne, a rufe duk wani window ko ƙofa da ke wurin, dole ka ga ba a samu wata matsala ta rashi ba ko mutuwa. Sannan za ka iya kare tashin gobara ta hanyar bin dokokin kariya kaman nesanta irin su gas da wurin wuta da sauransu ko hayaƙin masu shaye shaye a nisanta shi da gurin wuta. Sannan ya kamata a ajiye extinguisher, wato hayaƙi mai kashe wuta kuma a san yadda za a yi amfani da ita idan amfanin hakan ya taso, domin neman ƙarin bayani, za ku iya samun mu a clarified better.com Na gode.

Yadda ‘covid 19’ ya cutar da jiki. ‘Covid 19’ gajeren sunan cutar ce, wadda sunanta ‘corona virus deasis’, a shekara ta dubu biyu da sha tara. Korona bairos wasu taron ƙwayoyin cuta ne wanda wasunsu za su iya cutar da mutane wanda ya samar da cutar ‘covid 19’ ana kiran shi da ‘saz cov 2’. A cikin wannan ƙanƙanuwar halittan tana ɗauke da wani abu da ake kira ‘RNA’ wanda shi ne yake ɗauke da ƙwayoyin halittun wannan cutar. Wanda yake ɗaukar bayanai da ze fitar da ƙwayoyin cutar masu yawa, ita kanta cutar shaf; tana shafar maƙogoro, hanci, baki da kuma hunhu. Inda, idan ta shiga jiki, ƙwayoyin halittad da suke ba ka kariya za su fara ƙoƙarin ganin sun kare kansu. Nandanan ƙwayar cutar za ta lilliƃe su ta hanyoyi dabandaban, se su fara fitar da ƙwayoyin cutar, memakon wacca za ta ba ka kariya. Mutun ze iya kamuwa da cutar tsawon kwanaki biyu zuwa sha huɗu ka fin cutar ta bayyana. Hanyoyi uku ne wanda za ka yi saurin gane kana ɗauke da cutar, su ne: zazzaƃi, tari, rashin nunfashi me kyau. Wasu hanyoyin sun haɗa da gajiya, ciwon jiki, toshewar hanci, ciwon maƙogoro, zawo da amai, rashin ɗanɗano, da de sauran su. Mafi yawan mutane wanda cutar ba ta yi wa ill aba, ak; ba ta yi wa illa da yawa ba, akan iya warkewa ƙanƙanin lokaci. Wasu kuma suna ɗauke da cutar amma ba ta nunawa, amma idan kana da matsalar nunfashi, ka kira likita ko ka kira layin agajin gaggawa. Wannan, shi ne ƙalilan daga, cikin yanda cutar ‘covid 19’ ta cutar da jiki, na gode.